Bibiiri banuu la a are ka pɔge a vuuni kɔge a bibile kaŋa naŋ de bone le o zu kyɛ ka.

Noba la a are a su bonsɔglɔ ka ba mine su bonzeere ka ba tuo gangaa ka katewekpoŋ be puoriŋ.

Sege anaare la ka ka are ka nobɔ mine a are kɔge ka dɔɔ ne bie are.

Noba banaare la a are. Ka a kanga e o zu k'o e wogre wogre. Ka a kanga meŋ pɛgle ganne.

Gbɛrɛɛ la a zeŋ saakie zu ka kaŋa yuo a nimitɔɔreŋ a taa bɔli a eŋ o nu poɔ a sege

Tontonneba banaare la a do are ba tontone polo piila zu kyɛ tona a tomo ka ona do are ka ba vɔgle kpoglo.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

Noba la a are a su bonsɔglɔ bonzeere a vɔgle zupilisɔglaa ka zie bebe ka ba tagra miri kyɛ k,a noba yaga mine meŋ a are.

Laara ayi la biŋ ane bondirii ka neŋyaga a ŋmaa gyili a diri a bondirii ba mine diri ne tiri kyɛ ka ba mine.

Pɔgesarre bayi la a deɛnɛ saakonnoŋ deɛne ka dɔɔ be a puoriŋ a ŋmaara ba fotori.

Bɔle la bɔll pɔɔsarre bayɔpoi a ngmeɛrɛ ka kaŋa de weɛ a ngmeɛrɛ gɛrɛ.

Die poɔ la ka biŋ biŋ boma kogro bebe ka table biŋ a kogro nimitɔɔreŋ ka perɛti a dɔgle pelaa ka vazu vaare.

Yiri poɔ la ka dakogi somɔmɔ toŋ tu taa a e peɛle ka kaboard a biŋ ka gama eŋɛ a kaboard te zu ka kobilii paraa a tabol zu

Diibu la eŋ laa poɔ ka ŋmaa ka ba ŋmaa boma eŋe gyɛlɛ banaana pay.

Noba la are a taa mie kaa ba bayi are a sensɔgɔ boŋyeni are ka bibile are kɔge o kyɛ ka a yaga a are nimi.

Yeŋe poɔ la ka ba biŋe bongane a ti segre a biŋe bondimaale boma a ne kaayasuurii ka noba are ne bibiiri ka ba are.

Noba la a zeŋe a biŋ boma ba nimitɔɔreŋ ka ba mine a pɛgle fotori kyɛ ka a.

Zannoo zie la ka noba bebe a zanna k,a bonzanne boma a biŋe ba nimitɔɔreŋ ka ba nuuri pare.

Noba bayi la are noba bayi la ka kaŋa zeŋe kyɛ ka kaŋa pɛgle a are pɛgle malfa ka onaŋ meŋ naŋ zeŋ a meŋ pɛgle malfa

Dasaŋ leɛ manne la ka ba manna a wullo a maale dasaŋ noba ka ba are a kyɛ kaara ba naŋ are ka ba su kaayare ka vɔgle zupili.

Neŋyaga la a daara boma ka kaŋa a dɔɔ teŋɛ a su kpare pelaa.

Sakubiiri la a su ba sakuuri kparre dɔbɔ ane pɔgebɔ ka ba ŋmeɛrɛ ka ba bayi vuuni kyɛ ka a.

Zannoo la ka nobɔ a zeŋ a zanna ka ba de a zanzanne boma a dɔgle a tebol zu ka dɔɔ su kpare sɔglaa a tɔɔre pɛmpelaa nu kyɛ ka pɔgeba bilii mine.

Kūū la ka ba biŋe a de pɛnzeɛ ne pɛndɔre a yɛre pɔge kyɛ ka a noba are su boŋ sɔglo ka a kaŋa meŋ are a su kaakee a yɛre woɔ a leɛ o.

Noba la are a tona toma ka ba mine eŋ nowoore ka ba taa sabolo a vuuni a tona ne a toma.

Noba la are a seɛrɛ seɛrɛ ane yiele ka ba seɛrɛ a seɛrɛ a dɔɔno ba mine

Boŋtanne yaga lɛ la kyɔŋ a tutaa kyɛ kaa zaa meŋ tuo tuobo kyɛ kavpɔɔ a su kpare pelaa a seɛ kurisɔglaa a be a boŋtanne ama kpakyagaŋ kyɛ ka pooli peɛle wogre be a boŋtanne ŋa lomboeŋ.

Niŋgyamaa la are a zie ŋa a vɔgle zupile a puoro kyɛ ka boma a dɔgle yaare zu ka ba sɔrɔ a puoro.

Noba gyamaa la kyɛnɛ a pɛgle samboote ka a noba bayi be a samboote poɔ ka a kaŋa a su kpare sɔglaa a.

Pɔgeba bayi la a maala bondirii ka kõɔ biŋ ka ba dogele biŋ kuripootu a dogle boma ka a kaŋa dɔɔnɔ ka ba kaŋa meŋ dɔɔnɔ ka a boma meŋ biŋ kɔge ba.

Yie la ŋmaagyili a zie ka lɔɛ yaga bebe ka nensalba meŋ bebe ka lɔre kaŋa be a puoriŋ ka bie zeŋ taa kataweɛ.

Noba la zeŋe yaga a ŋmaagyili tabol zu ka perɛte ane bondirii biŋ ka kɔlee girin a dɔgle a be.

Neŋ yaga la a wa are ka ba mine vuuni ka ba biŋ boma gyamaa ka filakisiri a ba boŋ sɔglɔ ne boŋ zeere ane pɛne zeɛ pelaa a are kyɛ ka ba wa.

Noba la are a yiele yiele kyɛ seɛ a ŋmeɛrɛ gangare ka ba zɛge nuuri a seɛrɛ nimizeɛ zaa ka ba zaa seɛrɛ.

Balba la a wa zeŋe ka a baalekaareba a kaara a balba a baala toore pɔge de la bontooraa toore pɔge o noɔre kyɛ ka a baalesaŋna meŋ toore pɔge o noɔre.

Niŋ yaga la ziŋ ka ba mine taa bibiiri ka bibiiri yaga a ziŋ teŋɛ ka ba nimitɔɔriŋ ka

Die poɔ la ka ba biŋ boma yaŋa kogro ka kapure dɔgle ka baagere meŋ a dogle ka sawa meŋ dɔgle.

Saakoŋnoŋ bigre la kaa nobɔ bama a yi ka ba bigri ti ti.

Soolaare la ka ba biŋ yaga yaga gyili a zie zaa ka nobɔ are pɔgeba la are kɔge a soolaa ane bibiiri ka a pɔge bayi kpɛ te be a soolaare meŋa sɔgɔŋ kyɛ ka a bie are kɔge.

Pɔgeba bata la a biŋe talaare ka ba vuuni ka bayi a kyaare taa kyɛ ka kaŋa a taa saare a peerɛ.

Lɔɔre la are ka noba bebe ka dɔɔ a are eŋ nimikyaane ka bibile are kɔge

Noba yaga are a gyili bogi noɔre meŋ naŋ yuo o kyɛlle kyɛ ka ba bayi gyaŋe.

Noba la zeŋ zege ka bayi a are a tēɛba nuuri kyɛ ka.

Koripooto la biŋ ka boma dɔgle o zu ka ba kyeena boma ka pɔgɔ zeŋ a taa bone o nu poɔ a su bompeɛle kyɛ ka dɔɔ kaŋ are ka ba mine meŋ a Leo a lɛ zeŋ.

Noba la a biŋ boŋganni ka ba mine gaŋgaŋ kyɛ ka ba mine zeŋe kyɛ ka ba mine a are manne noɔreŋ.

a koɔ tolɛɛ la fo na bang wa kyiri la so kyɛ bee noba la a are ka polisi a su o polisi kaayaa a are kɔgeba ka lɔɔre meng are peɛle

Daga la a biŋ ka nobo su boma toore pɔge ba meŋa a pɔge ba zure ane ba nyabobo ka ba vuune

Nenyaga la are a yɛ kyɛnɛ kyɛnɛ ka yiri wogi a gɔle a lɔɛ are ka are kataweere

Neɛ la zoɔ saakire ka boŋ zēēre be o nimitɔɔriŋ kyɛ koo su kpare sɔglaa a eŋ moŋkuri koo gbɛre kaŋ leɛ do saa.

tebol la biŋe ka Gaana filaki a biŋ ka pelee biŋ teŋasɔgɔ kyɛ ka noba gyamaa a are.

Noba la are ka ba mine su bonzeere bonsɔglɔ bonpelaa ane bongirin ka ba mine su bompeɛle ka ba teɛ ba nuuri k,a do saa ka ba kyɛnɛ.

Pɔge la zeŋ boŋ pelaa zu a de daare a kpare ne k,o tagra kyɛ ka lɔɔpelaa meŋ are a soriŋ ka bonzeɛ toɔ kyɛ ka kuruu be o lambori seŋ ka kuruu kaŋ meŋ gaŋ a sori sensogleŋ waa wogi lɛ.

Yie yaga yaga la a are kaine e zeɛne pilaa ka mine e dɔre kana pille kyaŋsi.

Kogri la biŋ ka tebol meŋ biŋe kyɛ ka ba maale boma ka are ka ba de a mine meŋ kpɛ te eŋ a poɔŋ.

Ba dire la kyɛ nyuuro ka ba zeŋe ka kaŋa su kpare zeɛ a le zutare zeɛ kapo zeɛ ka kaŋa meŋ zeŋe a laara kyɛ teɛ.

Dɔbɔ yaga lɛ la a are a yele yɛlɛ korɔ taaba kyɛ ka ba puoriŋ ka lɔ peɛle bɛrɛ bɛrɛ yaga lɛ a are a nobɔ bama ŋa puore poɔ.

Kɔgri la ka ba bing a konkore a de buma a dɔgli a zu a lang bonga ka a le de ka sinsulonsugu taa buma.

Daa la kaa zeɛ waa legɛ ka nuba a biŋ ba bon kuorɛɛ ka ba menne zeŋ kɔgi a buma ka ba menne a arɛ a kaara.

Die la ka ba yiri die la ka ba biŋ boma a dɔgle dɔgle a boma zu ka boŋ sɔglaa mare ka boŋ peɛle sɛgebo a eŋ a boŋ sɔglaa naŋ mare daŋkyini.

Pɔge la zeŋ a zɛge o nu ka o do saa kyɛ ka ba mine are o.nimitɔɔreŋ ka boma biŋ.

Noba la yi kyɛnɛ a kyaara a zɛgrɛ nuuri ka kaŋa du kparoŋ ba naŋ sɛge neɛ eŋ o soba taa filagi ka nen mine meŋ waa a nensalba bayi be a bone poɔ.

Noba bayoɔbo la a tona toma ka ba ba bayi vuuni ka kaŋa a kyuli a taa sabol.

Deɛdeɛnemɛ la yi a deɛnɛ ka nasadɔɔ a are a ŋmaara ba fotori kyɛ ka ba mine meŋ a zeŋe ka kaŋa meŋ are kɔge a nasadɔɔ a meŋ ŋmaara a fotori.

Noba la zeŋe ka ba de gonni a mare mare ba nimie ka ba zeŋ a saŋna ba nimie baaloŋ.

Bondirii la biŋ ka ba dire ka kõɔ meŋ biŋ a ba sensɔgaŋ kõɔ pɛgre ne kõɔ nyuuri kyɛ ka ba dire a bondirii.

polisiri la a su ba kparre a kyɛnɛ a pɛgle marefare a kyɛnɛ ne.

Dakota deɛne la ka deɛnɛ a su a deɛne deɛdeɛ boma yɛre kɔkɔlɛgɛ a eŋ banne ba nuuri kyɛ vɔgle zupille.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

Noba la zeŋɛ a zana komputarre, kyɛ kyɛ ka dɔɔ zeŋɛ ba nimitɔreŋ

Nengyamaa la a are ka ba mine su kparebulu ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su.

Bɔle ŋmeɛrebɛ la ŋmeɛrɛ bɔle ka ba pãâ su kparezeere a su kurisɔglɔ ka ba sɛge sɛgebo mare a ba kpare ka ba pãâ go.

Kûû daga la ka ba maale ka o yi ne sonne ka noba do zeŋ a saa zu kuɛ ka nenyaga a tuo a paŋ kyɛnɛ ne

Pɔge la are a pɛgrɛ o nu kyɛ de fooni a eŋ o toori poɔ a dii.

Meŋyaga la are boŋ gyogelekoloo zie ka ba mine tuuro gyogelokoloo kpeɛrɛ.

Noba yaga la are ba teɛ nu a kyaare dɔɔ naŋ yele yɛlɛ a korɔ ba ka ba mine zɛgrɛ nuuri a na nyɔge.

Neŋyaga la a are a kyɛ dɔbɔ ane pɔgebɔ ka lɔɛ ayi a biŋ ka ba maala a lɔre.

Dɔɔ la zeŋ sanweere kogo zu a su kpare sɔglaa ka Gaana filaaki mare a kparoo poɔ ka dɔɔ vɔgle zupili a toɔre o nu a kyɔgrɔ o kpaŋkpane ka dɔɔ gbuli o nu ka bonzeɛ biŋ.

Niŋ yaga la a be muo poɔ a tona toma ka ba mine de weɛ kyɛ ka mine a be a puoriŋ.

Pɔge la zeŋ boŋ pelaa zu a de daare a kpare ne k,o tagra kyɛ ka lɔɔpelaa meŋ are a soriŋ ka bonzeɛ toɔ kyɛ ka kuruu be o lambori seŋ ka kuruu kaŋ meŋ gaŋ a sori sensogleŋ waa wogi lɛ.

Cylinderre la biŋ ka ba de kyɔŋ a tutaa kyɛ ka dɔbɔ ane pɔgebɔ a are a kyaare katawerre kyɛ ka banaare meŋ eŋ nyoboge woore.

Tabole la biŋ ka waayɛ ane pelaayɛrɛɛ a le lantɔŋ a dɔgle o su ka pɔge ane bibiiri a are a kaara

Kogri la biŋ ka kapuro dɔgle o zu ka gama meŋ a biŋ biŋ ka fotori meŋ biŋ

Noba la are sigi nimitɔɔre ka a dendɔre yuo ka daa ba ka pɔgɔ are a sigi nimijtɔɔre.

Noba la zeŋe ka tebolo biŋɛ ka ba yɔ biŋ pɛŋ seɛ filaki ka a Gaana filaki yɔ mare mare a ziiri.

Dɔɔ la ka polisiri wa nyɔge a de o nuuri gɔle puori a enne o haakobo ka o kono a haa noɔre a vɔgle zupili pelaa su kpare zeɛ.

Bibilii la a ŋmeɛrɛ bɔle ka kaŋa are o yoŋ a tuori a bata naŋ waana kyɛ ka kaŋ are o yoŋ ka bɔle biŋ s ba nimitɔɔre.

Nuba banaare la a arẽ ka bayi a la ka ba nyimɛ saã ka kanga a pɔgi ɔ nɔɔri kye ka kanga be a pouring.

Bibiiri la are a biŋ talaare a pɛgrɛ ka a mine biŋ teŋɛ kyɛ ka a bie de kaŋa meŋ a vuuni a meŋ pɛgrɛ darasaŋ.

Karembiiri la zeŋ dakogiro zu kaa ba mine kyeere ba nɔrɛɛ a zeŋee a nimitɔɔre

Lɔre la wa are, lɔ peɛle ayi ka bontiri biŋa kaaa kure ane piŋgaare a biŋa ka noba are.

Pompi la are ka ba ɔnna kõɔ ne laare ka rɔba tɔgle ka teere ŋmaa gyili a zie zaa ka kaŋa ŋmeelɛ a kõɔ kyɛ ka kaŋa meŋ tuo kõɔ a kyɛnɛ.

Soturibo la a de ba sotuboma a wa biŋe ka ba peɛre peɛre ka a biŋ zie na ba naŋ biŋ na wa tu ne a sori.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

Neŋyaga la a bebe ka ba mine a tēɛ gbɛɛ ka ba mine zeŋ ka ba mine sige a be teŋɛ ka ba mine a dɔgle ba zu ane ba nuuri ka ba mine teɛ gbɛɛ.

poge la zeng a bing ankaare ane kombie kodu ane bankyen ne bɔɔdeɛ ane waare a

pogeba yaga la a are ka bamine vɔgle zupili ka kaŋ teɛ seɛ kyɛ ka kaŋa mare bie a tuo boma.

Polisiri la yi ane noba yaga ka ba tuo daga a kyɛnɛ ne ka a polisiri yɛre baagiri ne malfare are nimitɔɔre ba naŋ waana ne a kūū .